Niraba n ʒɛya ka yɛ niɛma ka niɛma maa nyɛ konkoba zaɣ nuɣso biɛni zaɣ sabinli biɛni zaɣ piɛlli biɛni zaɣ dozim biɛni zaɣ vakaɣali biɛni ka so gbubi yɛduɣurigu ka Anfooni tabiya

Niraba bi ʒila ŋarim ni bi nyɛla niraba anu ka ŋarim maa nyɛ dibayi ka piɛri ayi tam dizuɣu ka kom maa nyɛ ko vakaɣali ka tihi ʒɛya ka tihi maa gba nyɛ tia vakaɣali ka bi ʒi ŋarim ni ka ninvuɣu yino yɛ liiga liiga maa kom nyɛla zaɣ ʒiɛ

Yili n ʒɛya ka niɛma biɛni ka teebuya biɛni ka niɛma biɛni niɛma maa nyɛla balibu balibu zaɣ piɛlli biɛni zaɣ dozim biɛni

Niraba bi ʒila daani paɣaba n nyɛba ka bi kohari bindira aduwa biɛni shinkaafa biɛni kawana biɛni ka bi yɛ niɛma niɛma maa nyɛla neen konkoba zaɣ ʒiɛ biɛni ka zaɣ vakaɣali biɛni ka loori ʒɛ bi nyaanga